Ndau inofundira ana kunyanyanyanya emazera madoko inosisa kunge iri ndau inoitwa zvakawanda ngekuti anawa nguwa zhinji anohamba eirumba sakei kunofana kunge kune ndau yakakwana yekuti ana afunde akafaranuka pasina zvinovanetsa.

Fundo yekutanga tanga yeana yepashi hunenge huchakatsonga. Hunode kuti unotaticha wakona ungwarire kuona pahunenge huchitambira. Hunokone kutambira panokuwadza. Pangari panomwiwe mvura, ukati ende kumbura unosise kuenda nahwo wonoona hweitamba hweiyita.

Fundo yepadera repashi ana eitanga kufunda anoda kufunda ngekubate zviro saka nguva zhinji ano taticha anotaticha anoshandisa zviro zvakasiyana siyana zvimatombo, zvimudzi ana eifunde kuerenga.

Zvikoro zvinosise kunge zveinyore zvikwangwari pazvikoro kuti antu agumepo asarashikwaba. Osaiziya kuti ndinonanga ngepari, kana kuti uine movha, ndoimise pari.

Ezvikora anokurudzirwe kuti nganyore zvikwangwari, antu aerenge asati apinda mukati. Antu aziye zvinozwepo asati apinde mukati mitemo yakona ana ngaaiziye aierenge pamadziropo.

Kuendese mwana kuchikora pamazera ekutanga epashi kwakanaka maningi ana ane mukuwo wanombopuwa ekumbobuda ombotambe kubanze eimbofaraidze fungwa dzawo ozopetukahe otange kufunda.

Wagumepo pazvikora zviyani, unosise kuerenga kubvire kugedhe, nemumadziro mwakhona, mumaberere, anonga akanamira zviziiso. Zvinoda kuti muntu uerenge, uziye kweunoenda.

Ngatidakarire kuendesa vana vedu kuchikora, mazuwa anaya ngendaa yehurumende dzedu, ana achafundiri pashi pemuti, ana akufundire pakahlamburika, vakati funde-funde vomboda kubanze vo

Ezvikora anosise kunyore zvikwangwari kubvira kunze kwegedhe anhu aerenge asati agumeyo anyari ana akona ngaaziye zvinodiwemwo asati apinde mukati.

Ana edu eyitanga chikora zviyane, zvizhinji zvakhona, anenge eyifunda nekuyerenge mifodo. Anonge asati okone kuyerenga mazvi. Saka, eyiwona zvidziro zvawo zvakayiswe mifodo kukomberedza chikora cheshe.

Pazvikora panofundira ana emazera madiki apadikwi kuti paite ingatei pashango. Masorawo, mashangowo anosisa kuti achekerwe. Ana asatyaba kurumwa ngezviro mumashango epachikora.

Ana edu efundo yepadera anosise kuti afundire mwakavharwa, mwakakomberedzwa, mwakaiswe gedhe rakakonywa kuti vasandobuda peshe peshe ngekuti kune magandanga vanondochekerwe masoro.

Ana edu aende kuchikora emazera madiki, tinotarisira kuti ange ari mwaanofundira mwakavhurika. Tinobonga nehurumende yedu, mamvura awa anonaya vana vedu havanayiwiba anonga ari mwakavharika.

Ngatitumire ana edu kuzvikora ana baba nana mai woye mazera epasi ona akakosha maningi ana ngatange kufunda achi adiki kuzvikoro kwakhona kwakanaka maningi anenge ane pekugara pakanaka.

Ngatidakarire kuendesa ana edu kuzvikora achiri mazera epasi kuchikora kwakanakire kuti ana anofunde zvakawanda anofunde kutobatana kwemene anofunde zvakawanda maningi ngemabhuku.

Tinobonga akachinje maitirwe aiitwe fundo yedu yekare. Zvinezvi ana otofunde aitofundire mabasa akhona. Eitopedza chikoro apapo, waakutoende kumhatso kutosona ega, eitotengese zvimweni.

Kufunda kwemazuwa anaya, kwatowe kwekuto funda ngenyara. Kuti weito funde kugadzire movha, woto funda wakato bata movha yakhona. Kuti weito funda kucheke masimbi, wotofunda weito cheke masimbi akhona.

Mazuwanaya zviro zvanaka maningi , makore apfura ayo ana aite kunge achadambuka mishana nekutware mabhuku , zvinezvi unondofunge nemuchini yechizvino zvino eifundiswa eitatichwa ngeadzidzisi awo zveiendeka.

Tino bonga maningi nezviri kuitwa nehurumende dzedu, mukutarisa chikora chevana chefundo yepakati. Ana edu ari kufundire mabasa emaoko asinga ningiri kuti uyu indombi ere kana kuti mwanarume.

Chanakire kuzvikora zvedu zvepadera zvefundo yepadera ngechekuti ana atofunde eyito bata, zvekufunda eyifunde eyivhure mabhuku zvazvishomani, kuti eyitotsetsa kutofunde eyitotsetsa iyitogadzire chiro.

Kuendesa vana kuchikora kwakanaka Anhu amwari woye ana ngaende kuchikora achiri madzera epashi afundire kuerenga kuti kana ozohamba mumapato akone kuerenga zvinenge zvakanyorwa.

Ana edu emazuvaano ariyo kuzvikora zvekusekondari iyoo anotofunda mabasa aanodekuzoita muhupenyu ,eyitoshanda nenyara dzavo. Zvaako mazuvaanaya kuti untu unotofunda eyitoshandise nyara dzavo eyitocheka ,kurikutocheka simbi dzakona.

Tinobonga maningi ngeabereki arikushingira. Amweni anotengese matimati kuti ana aende kuchikora, ana aende koofunda. Navo ana akona agumeyo arikuerenga, arikutsikitsira kuerenga mabhuku avo.

Ana edu ariyo kuzvikora zvedera anofunde zvakasiyana siyana. Zvimweni anofundira kugadzira mifodho, kupenda nekutodhirowa eitobudisa zvipo zvawo eitozoona kurarama ndizvo.

Inga zvakaoma kudhaya ko kuti mwana ndombi aenda kuchikora iite basa rekuti anenge eipfeka mabhurukwa tinotenda mazuwanaya akuchaningirwi kutiiringerechirume iringerechikadzi.

Ana edu emazuwaanaya aachanyanyi kufundira mabasa pamabhuku azhinji akona anotofunde eitobata basa rakona kuti kugadzire movha kutofunda eitobata zvipanera.

Zvikora zvedu zvefundo yepakati, ana ofunda ngekuseenzese nyara, ana ofunda ngekutobate zviro. Anofundire ngezvekutsetsa anenge atorinawo maturuzi akhona akawanda ekutsetsesa, ngeekupima, zveshe.

Tinoabonga ebandiko reutano, ane mukuwo waanombobuda, ombohamba muzvikoramwo eifundise ana maererano ngezvekudzichengetedza utano hwawo, asabatire matenda.

Kuzvikora zvedu zvepadzera repakati remasekondari ana edu anenge akachengetedzaka, anonga aine pekuwata pakanaka dzimwei dzemukuwo ngendaa yekuda kuti ndau ipinde antu akawanda mubhedha yakhona inonga yakati umwe unorare pashi umwe padera.

Abereki azhinji eiendese ana kuchikoro kuma bhodhingi kuyani, mwoyo inosara iri kure eifunge kuti ana anondofe ngenzara. Aizvopi zvikafu zviriyo zvakadzareyo anotopuwe nema bhanana apedze kurya .

Ana edu panenge ariko kuzvikora payani anonga eifunde mabhuku , anonga eifunda hee kuchengetedza mwiri yawo kuburikidza nemitambo yaanonga eiita .

Zvikora zvedu zvinotarisirwa kunge zvinge zviri zvikora zvabahlamburuka ana eitofundiswa asime mitomboyo yedu yechivantu kuti unenge wakuita dambudziko aone kudetsereka unenge hake ada kudetserwa nemutombo wechibhoyi.

Ana edu kuzvikora uko, tinobonga neabereki ari kutumira ana kuzvikora. Ana edu ari kufunda, akomana naasikana pamwepo. Pane nguwa yaanombo gare pashi eimboto bhuirana ona pachawo, eitofunda zvakawanda apapo.

Pataifunda kudhaya mabhuku akhona angr mashomani dzimweni dzemukuwo maipiwa bhukurimwe mochierenga mwakawanda dai muri varingo muna zvineizvi tinotenda hurumende dzedu ngemapato akamirira vana akaunza mabhuku akawanda muzvikoro.

Anotatiche fundo yepashi anosungirwa kuti muchikora machona munge muine pekunyora ngekuti ana awawo anoda kufunda ngekuona maningi saka unotaticha unenge eyinyora ana eyiona.

Ana edu ariyo kuzvikora zviyani anofunde zvakawanda zvinosanganisire kuerenga mabhuku awo, zvinosanganisire kusimbise mwiiri yavo, zvinosanganisire kubatana nguva yaanenge eitamba mutambo zviyani, anenge eitofunda kushanda akabatana neamweni.

Tinobonga hurumende ngendaa yefundo yedu yemazuwa anaa yahlamburuka maningi andu kumabasayo kuti kuine zvabuda anofundiswa eyisenzesa muchini yechizvino zvino.

Zvikoro zve fundo ye padera zvino sise kunge zvine antu ano rindepo nekuti mu chikoramwo mune zviro zvakawanda zvino koshe maningi zvinonge zveida ku chengetedzwa usiku nge masikati.

Tinodakara yambo, ngefundo yayo mazuwanaya, yekuti ana edu kuzvidzidzo zvepaderayo, atofunda ngenyara. Tinowawona ana mukati mezvikora eyitobate mucheni, eyitotsona peyani.

Hetinoendesa ana edu kuzvikora zviyani aanofundiswi mabhuku chete basi basi anofundiswa ngekusimbisa mwiri yao kubudikidza ngekutamba mitambo yakasiyana siyana eidetserwa neadzidzisi awo.

Zvikora veshe kunyanya nyanya zvefundo yepashi zvinosisa kunge zvakavharwa zvakaiswe mumadziro zvakiswe magedhe anokonyiwa nguva dzechikora ana obuda obuda pamwepo kuti asatsikwe muma rodhimwo nekutorwa nemagandanga.

Tinobonga maningi hurumende yedu nekawanze maningi zvikoro zvedzidzo yepakati. Ana edu azhinji ,aindoti akapedze phuraimari otogare pamhatso. Zvinezvi auchaoni mwana muntaraunda .

Zvakanaka yaambo kuti weigume pandau woone chikwangwari, woerenga uri apapo. Dzimweni dzemukuwo une kamwana kanode kutanga danho rekupashi Ukaerenga apapo panotokubhuyira kuti pari kudiwa ana akaita sei.

Eya ,patinoatuma kuchikora payani ana edu awawo anondofunda zveshe asinganingirwi kuti aya aisa aya akadzi anofunda nemitambo inosimbise utano hwavo inosimbise nyama dzawo.

Zvikoro zvefundo yapakati zvinosise kunge zvakahlamburuka zvisina madhaka ekuti ana anozare bukuta kuti chenene ngekuhambe mumadhaka, zvinosise kunge zvakaiswa simende pashi panohamba ana echikora.

Zvakanaka maningi kunyora chikwangwari muntu oerenga oziya kuti pane chikora. Chikora chiripo ngechefundo yepamusoro chete asati apinda mukatimwo. Dzimweni dzemukuwo unoda kupinda kutsvaka nzvimbo yemwana mudodori.

Tino kurudzira ezvikoro kuti ana apinde mu chikora magedhe nga vharwe pa onekwe kuti apana pamwe pano buda ndipo ana nguva ye chikora nekuti magandanga ayo ana ano chekerwe masoro aka buda nguva yavo vega.

Raapo bandiko pazvikora zvederazvo pamayunivhesitipo rinonga reihloya mitombo yedu yechiantu veibhuya kuti uyo washanda unorape chakati uyo waseenza unorape chakati

Zvikora zvefundo yepadera zvinosise kunge zviine pekufundira pakahlamburuka. Pekunyorera pamwe panonga paripohe panosanganisira pekuti mutatichi unonyora ngemachoko. Pamweni pakona pekushandisa michina yechizvino-zvino.

Ntombi dzedu nemajaha ofunde zvinezvi ofunde nguwa yakanaka nguwa yekuti eiita tsvakurudzo anenge eishandise michina yamakombiyuta akufundahe akadhibana kudhara aindoenda fundo yemberi aiaya majaha basi.

Chapakanakira pafundo yepaderapo aurashikwi ba kana wakandofunde kuerenga unenge weindotaurirwa kwekuenda ngezvikwangwari zvinonga zveikukhombidza kuti uku kunoitirwa zviri uko ndekwezviri.

Munofundira ana efundo yepadera-dera munosise kunge makahlamburuka maningi, mune zvihlayo zvakanaka zvekuti anofunde nguwa yakareba sakei anenge achifanire kugara pazvihlayo zvakanaka zvisingakurumidzi kuarwadza nyama dzawo.

Mazuva anaya zvakahlamburuka maningi muma mhatso edu emabhuku anochengeterwe mabhuku pamakoriji edu nemayunivhesiti kudhaya waindopindemwo mwakazara mabhuku ega ega zvinezvi mwaane makombuyuta weyide kuita kutsvakurudza nepakombuyuta unoita.

Mbatso dzinoshandira ana edu ekuzvikora zvedera zviri kuzvibhedhlera zvinonga zvakarongedzeka nemabhuku eita kuti anyore zvanenge eida kufunda zvinonga zvirimo.

Kuzvikoroyo zvepaderayo ariyoyo mamhatso anonga aripo edura refundo anenge eida kuita tsvakurudzo dzemutombo anopinda imwona.

Ana edu ofunda kuzvikora zvepadera dera anonga akachengetwdzeka ndau yakakomberedzwa akagara imwomwo otopuwa chimbatso zvimakamuri zvekuti anokona kuita tsvakurudzo dzake Ari mukambatsk kakeko.

Ana edu kuzvikora zvepaderayo anofundiswa kuti hai kuti eisenzere munosanganiswe mitombo kana kuti munobatwe ngazi dzeanhu panosise kunge painemvura pasindepo wapedza kubata wosambe nyara.

Afundi efundo yepadera dera ofundira nzimbo dzakahlamburuka maningi. Mazuwa anaya kwaanemichina yechizvino zvino . Unotaticha wakhona unenge aine chihlayo chake eindobaya baya ana eyitoone pachivhiti vhiti.

Zvikora zvedu zvepamusoro zvedanho repamusoro zviri kuake mbatso dzekuti ana awane pekufundira pakanaka awanewo pekugara pakachengetedzeka pasina kuti anosangana nenjodzi.

Ana edu panoenda kuzvikora zvepadera ngatisatyaba ana mai anonga Ari makachengetedzeka anga garamo Ari vairi vairi asi anonga akachengetedzeka zveshe zvinonga zviri imwo imwomwo.

Munofundire ana munosise kuva iri nzvimbo yakahlamburuka . Zvihlayo zvinosise kunge zvirimo. Ana aachagari pashi mukuwo watawe uno. Matebhura anenga arimo, nezvihlayo zvakona.

Ana edu arikuzvikora zvepadera arikugare mumhatso dzaka hlamburuka maningi amuna chisimopi. Matebhura anonga arimo ekuti eide kuerenga anogara oerenga. Pekuise magwada paripo, pekuata paripo.

Afundi edu efundo dzepadera anofunda ngenzira dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzemukuvo anofunda ngekunyorerwa pabhodhi rinosise kunge ririmo muchikoramo. Dzimweni dzemukuvo anofunda ngemichina yechizvino-zvino yemakombiyuta zvinonga zvindorimwo.

Ku zvikora zvedu zvepadera zvasina nge zvikoro zvepasi pane muku chengetere zviro zvawo munonga maka dumhaidzwa dzimweni dze mukuwo umwe na umwe unenge uine ka kabati kake oto puwa nge key yakona ogara nayo.

Ana edu ari kuzvikora zvepaderazvo, anofunde zvakawanda. Anofunde kuti akadzi anokone kutotungamirira, mweitoona arume akatogara akayayeya. Zvinodetsera maningi kuti ana asavhunduke kumira pamberi paantu.

Kana ana edu paanoenda kuzvikora zvepaderayo, tisatya anamai woyee kuendesa ana echisikana anonga akachengetedzeka. Mhatso dzawo dzinenge dziripo dzine zviro zveshe, mwekuisa zviro zvakwe. Mubhenda unenge uripo nekutebhura rekuti akone kuerenga.

Ngatiendese ana edu kuzvikora zvepaderayo. Zvanaka maningi mazuva anaya. Mwana umwe ngaumwe unenge ane muchini wake wechizvino-zvino. Unotaticha, unonga ariyo eiseenzesawo muchina wake wechizvino-zvino.